Abɔfra bi da hɔ. Nneɛma a nkwadaa de di agorɔ atwa ne ho ahyia. Ↄredi agorɔ na n’ani agye ne ho yie pa ara.

Mmaa ne de wɔn mma nketewa no kɔ ayarehwɛ, dɔketafoɔ no tena ase, bi nso gyina hɔ, wɔwɔ kyineɛ ase.

Nkwaraa bi te adesuadam. Ɔkyerɛkyerɛni baako gyina ɛpono no ano. Oburoni panin baako te wɔn ntam.

Maame bi so apampan rekɔ akyini. Ↄhyɛ ataadeɛ soro, ɔhyɛ ɛkyɛ, wabɔ kahyire. Sika kuta ne nsam. Nneɛma ahodoɔ gu apampan no mu a ɔrekɔ akɔtɔn .

Hyɛn bebree gyina dwadibea. Amanfoɔ bebree wɔ hɔ, na mf hyɛn no afasuo no ara yɛ akokɔ sradeɛ. Obiara redi ne dwa a n'ani abere.

Kuro ketewa bi mo. ℇhyɛn nketewa ne akɛseɛ retwam. Nnipa ahodoɔ nso ahodoɔ redi wɔn dwa. ℇdan ahodoɔ sisi hɔ.

Mmayewa nnan bi gyina aborosan ase. Wɔn nyinaa kita krataa wɔ wɔn nsam. Mmienu hyɛ atade fufuo.

Nkorɔfoɔbi gu nsuo mu a ɔmoo dware. Wɔn ani agye yie paa. Ɛdan ahodoɔ sisi nkyɛn. Nnua so ɛwɔ hɔ bi.

Mmaayewa bi tena ase, wɔde aweneɛ asiesie wɔn ho, wɔkita kora wɔ wɔn nsamu. Wɔn ani agye yie pa ara.

Adwadie bea a wɔn ɛtɔn ɛnam ɛwɔ hɔ. Kyiniiɛ atwa wɔn ho ahyia, ebi mo hyɛ ɛkyɛ gyina hɔ.

Nkurɔfoɔ bi hyɛ atade fitaa, ɛnna bi nso hyɛ atade tuntum. Wɔn werɛ aho yie, na ebinom nso resu yie.

Nkurɔfoɔ bi atwa ahyia. Ɛbinom hyɛ atade tuntum. Ɛbi nso hyɛ atade fitaa. Ɛpono si wɔn ntam, na basabasayɛ nso asi wɔn ntam.

Aman mu mpanimfoɔ ahyia. Basabasayɛ asi wɔn ntam. Ebinom de akonnwa reboro wɔn ho. Ebinom nso redwane.

Nkurɔfokuo bi ahyia. Ebinom deda kɛtɛ so. Ebinom nso te kɛtɛ so. Wɔrehwɛ mfonin bi wɔ screen so.

Ɔhene no te pɔnkɔ a wɔasiesie ne ho yie, na kyiniiɛ si ne so. Ebinom rebɔ ntwene, na asraafoɔ nso gyina ne nkyɛn.

Baabi a wɔkora nnuro ahodoɔ nie. Nnipa bi wɔ dan no mu. Wɔhyɛ atadeɛ fitaa gu wɔn atadeɛ so. Wɔkita krataa.

Mmaa bi te sukuu dan mu. Binom te wɔn akonnwa so. Bi nso te fam. Wɔhyɛ ahabammono ne fitaa.

Nnipa bebree atwa kaa kwan mu. Ebi hyɛ ataare fufuo ɛna ebi nso hyɛ ataare tuntum. Abrosan mmienu bi asi hɔ, baako si benkum ɛna ebi so si nifa.

Nkwadaa mmayewa bi ato santene. Wɔde ntoma asi wɔn asene. Wɔasiesie wɔn ho ne ahwenneɛ.

Akonnwa si dan bi mu. Nkanea ahodoɔ bobɔ mu. Mfonin a wɔahyɛ no fɛfɛɛfɛ tare ban no ho. Ɛpono si dan no mfimfini.

Nkrɔfoɔ bi gyina ɛhyɛn a yɛde kɔ ɛko nanso asei so. Ɔmo kita frankaa ɛwɔ wɔnsam na wɔn ani agye yie paa.

Nkurɔfoɔ bi wɔ baabi a wɔn ani agye yie. Wɔresa. Dodoɔ no ara abɔ duku fitaa wɔ wɔn tiri so. Ebi nso de nwera fitaa atwa wɔn mu.

Maame panin a ntoma twa ne mu ato n'aba awie. Ɔde rekɔ akɔhyɛ adaka no mu. Ɔhyɛ blouse ɛnna ntoma si n'asen. Mmaamua bi nso gyina hɔ.

Abusua no ahyia, nnɔte dan ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia, ɛmaa ne ɛmɛɛma nyinaa abɔ mu ɛɛyɛ aduane. Dadesɛn ahodoɔ esi wɔn nkyɛn.

Abusua atwa ahyia. Papa no te akonnwa so. Maame no te fam. Wɔn ba baako hyɛ wɔn ntam, na wɔn ani agye yie pa ara.

Wiemhyɛn no si wiemhyɛn bea hɔ. Amanfoɔ ɛkɔ wiemhyɛn ne mu. Wɔn nneɛma bobɔ wɔn ho a wɔn de atu kwan.

Asraafoɔ mmienu bi gyina ɛhyɛn a wɔde kɔ ako ho. Baako retwa wɔn mfonin. Wɔasiesie wɔn ho yie.

Mmranteɛ ɛne nketesia ahyia wɔ dan mu. Wɔnom atena ase. Ɛpono asi wɔn anim, na kɔmputa so asisi wɔn anim a wɔmmo de sua adeɛ.

Nkonnwa bi si dan mu, pono bi si hɔ a wɔasiesie so yie, nkanea bobɔ dan ne ho. Nhyiren ahodoɔ sisi hɔ.

Aborɔsan tenten ahodoɔ a ɛyɛ fɛ yie. Nhwehwɛ atwa baako ho ahyia. Nnua ahodoɔ nso sisi hɔ. Kaa kwan deda mu.

Dan a wɔasiesie mu fɛfɛɛfɛ yie, mfonini ahodoɔ tare ban ho, bi ayɛ sɛ gyata akyi. Akonnwa si dan ne mu.

Amanfoɔ ahyia. Wɔn ani gye yiye. Ebinom hyɛ ataadeɛ fitaa. Na wɔmo kita wɔmo frankaa ɛwɔ wɔn nsam.

Nkurofoɔ mmienu bi ɛbɔ akutruku. Ebinom gyina ahoma no akyi a wɔtwɛn sɛ ebeduru wɔn so. Wɔn ani abre yie paa.

Nkurɔfoɔ bi rebɔ ose. Ebinom kita aboa wɔ wɔn nsam, ebinom nso kita akontibaa wɔ wɔn nsam.

Mpoano a hyɛmma ahodoɔ sisi hɔ. Amanfoɔ nso gyina hɔ a wɔretwa obi retwa wɔn mfonin. Frankaa ahodoɔ redi ahim.

Wɔn a wɔn adi dɛm ato santene ebinom te akonya mu, ɛna ebi nso ɛnante. Ɔmo hyɛ ataare soro fitaa a kente agu so.

Mmaa mmienu renoa aduane. Baako te hɔ, na baako gyina hɔ renunum. Nkyɛnse ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia.

Nkorofoɔ mmienu ɛte hyɛma mu, ɛbi hyɛ ataade kɔkɔɔ, ɛbi hyɛ akokɔsradeɛ. Wɔnom ɛyɛ nsuo so akansie.

Baabi a amanfoɔ fa hyɛn de tu wɔn kwan ahodoɔ. Amanfoɔ nso redi wɔn dwa ahodoɔ wɔ hɔ. Wɔn a wɔresesa nneɛma gu kaade no mu nso reyɛ wɔn adwuma.

Amanfoɔ a wɔde nnwera fitaa asiesie wɔn ho. Bi nso de tuntum asiesie wɔn ho. Ɛbi kita kyiniiɛ wɔ wɔn nsam. Ɛdan ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia.

Nkrɔfoɔ bi hyɛ ataade tenten a esi wɔn nan ase. Wɔakyekyere duku wɔ wɔn ti. Wɔyɛ moslɛmiifoɔ.

Nkwadaa bi ɛrebɔ bɔɔl wɔ nsuo mu, wɔn ho afɔ yie paa nso wɔn ani agye wɔn ho sɛ wɔn ɛredi agorɔ wɔ nsuo mu.

Nkurɔfoɔ bi nam atɛkyɛ mu. Wɔn nan ase ayɛ fi yie pa ara. Nkwadaa wɔ mu, ɛna mpanimfoɔ nso ka ho. Mpanimfoɔ no reboa akwadaa baako de no atwa atɛkyɛ no.

Mmarima bi resa anwea. Ebi nso refete anhwea ne cemente a wɔde rekɔ akosi dan. Wɔn ho ayɛ fi.

Aman mpanimfoɔ bi ahyia. Akonnwa ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia. Wɔhyɛ ataade tuntum ne fufuo.

Wiemhyɛn no si hɔ. Amanfoɔ gyina hɔ a wɔato santene fɛfɛɛfɛ. Ɔsraani baako gyina wɔn nkyɛn a ɔrehwɛ sɛ biribiara bɛkɔ so kamakama.

Mmayewa mmienu bi so bɔl ɛwɔ wɔn ti. Mmranteɛ bi so atwam. ɔmo. Wɔmmo mpata ne mu ayɛ fɛ yie paa. ɛdan so asisi hɔ.

Amanfoɔ no atwa ahyia. Papa bi kita n'aboduaba a ahoma sensɛn so, a ɔresa. Nkurɔfoɔ ahodoɔ nso gyina hɔ a wɔrehwɛ.

Adwadifoɔ no aba rehyɛ wɔn dwa. Ebinom tɔn mpaboa ahodoɔ. Ebinom retwam. Obi nso gyina wɔn anim a ɔrefrɛ obi.

Emun no atsena ase wɔ n'adaka no mu ɔhyɛ atadeɛ fitaa ɔsɔfɔo no ɛne n'asɔre mpayimfɔo no ɛbɔ mpae ama no ebinom esu.

Apɔmuden hwɛfoɔ no ɛwɔ dan bi mu. Ayarefoɔ so wɔ hɔ. Wɔnomo gyina ɔyarefoɔ baako ho ɛne no ɛɛkasa.

Amanfoɔ tete fam. Ɛbinom hyɛ atade fitaa. Na ɛbi nso mo hyɛ atadeɛ tuntum. Ɛhyɛn baako si wɔn nkyɛn.

Nkurɔfoɔ bi te hyɛn bi mu wɔ nwuram. Gyata da fam hɔ. Nnua ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia wɔ nwuram hɔ.

Ɛnkorɔfoɔ pii atwa ahyia. Wɔn kita frankaa ɛwɔ wɔn nsam. Ɔbi hyɛ ataade fufuo a ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum na ɔkita frankaa ne bi wɔ ne nsam. Ɔbi nso hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ.

Nkrɔfoɔ bi ɛyɛ adwuma ɛwɔ anwia mu. Wɔn ho ayɛ fiin yie. Obi hyɛ ataade fitaa agyina hɔ a ɔhwɛ wɔn.

Nkurɔfoɔ bi tse kaa mu, gyata nso da fam. Nwura kakra wɔ wɔn nkyɛn, wɔn hyɛn no yɛ fufuo.

Nkrɔfoɔ bi ahyia wɔ dan bi mu. Wɔte akonnwa mfitaa so. Ɔbaako ahyia wɔn. Wɔn mfimfin a ɔne wɔn a ɔne wɔn rekasa.

Nkurɔfoɔ mmienu bi te akonnwa so, pono si wɔn mfimfin, nnua akɛseɛ mmienu si hɔ. Wɔte .

Nkurɔfoɔ bi ato santen, binom gyina awia mu, binom nso wɔ dan no ase. Obi so adeɛ wɔ ne ti gyina wɔn ntam.

Dwadibea nie. Amanfoɔ ahodoɔ akɔ kɔ rekɔtotɔ wɔn nneɛma akɔ fie. Binom adi dwa agu wɔn kɛntɛn mu a wɔrekɔ akɔtua ka.

Nkurɔfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ baabi a wɔtu sika kɔkɔɔ wɔ. Wɔn ho ayɛ fi yie. Wɔaboaboa anwea ano. Ɛbi nso hyɛ amena mu, na nsuo a ayɛ fi nso wɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ baabi a yɛtu sika kɔkɔɔ wɔ. Ebinom te kyimmiiɛ ase. Nsuo a ɛtae baabi a emu ayɛ fi yie pa ara nso wɔ hɔ.

Machine bi ɛretu anwea agu kaa bi mu. Kaa no ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Hɔ yɛ beebi wɔtu anwea wɔ.

Nkurɔfoɔ bi abɔ dwa. Ahemfo te mu, kyineɛ ahodoɔ wɔ hɔ. Ɛbinom te akonnwa so. Na binom nso te fam.

Akwanhyia bi asi. Gya redɛre wɔ baabii. Amanfoɔ redwane apre wɔn kra nkwa.

Wɔasa santene rekɔ akɔtɔ ogya mframa. Wɔde kyiniiɛ asisi wɔn so sɛnea ɛbɛyɛ a awia renhye wɔn.